Abantu bari aha ruguuto nibatambura, omwe aine egaari eriho ebitookye. Eriho ebitookye bina, ebitookye nibituyamba kutuha ebyokurya

Ebi nebimera by'emitumba, ebirikushangwa omu rutookye, ogu n'omutumba gwine ekitookye kyanire ogundi gwine ekitookye kikuzire .

Abantu bari aha rubaju rw'oruguuto, oruguuto rurimu amaizi, amaizi kugarikuza omu ruguuto gashiisha oruguuto ebyiiruka bitambura kubi.